Abezempilakahle kungaba lomumkhuhlane ohlasela uzulu wonke jikelele nxa bengathola ukuthi isivikelo yokuhlatshwa ijekiseni wonke umuntu uyakatshela ezibhendlela kumbe emakilinika lapho azahlatshwa leyo ijekiseni ukuze azivikele angatjoli lowo mkhuhlane

Udokotela wesilisa ehlola esinye isigulane esilele embhedeni. Uyahlola ukuthi singabe sihlaselwe yiwuphi umkhuhlane. Lokhu kuzamnceda ukuthi abekwazi ukuthi angasinikeza waphi amaphilisi kumbe wuphi umuthi ukwelapha lowo mikhuhlane.

Abezempilakahle bephumele ngaphandle esibhedlela besiyathatha esinye isigulane esigula kakhulu sihlaselwe ngomunye umkhuhlane. Bayabe begqoke impahla zabo zokuzivika lokhu benzela ukuthi bengathathi lowo mkhuhlane.

ngomnyaka ka 2020 kuze kuvuke umkhuhlane okuthiwayi COVID 19 abezempilakahle odokotela labomongikazi babehlaba abantu bonke amajekiseni ukuze bebavikele ukuthi bengbanjwa yilowo mkhuhlane

Abezempilakahle nxa bephuma besiya yelapha abantu esigabeni esithile bahamba begqoke impahla zabo zokuzivikela lokhu bakwenzela ukuthi bengatholi lowo mkhuhlane njalo bayabe beyenzela ukuthi umkhuhlane ungagcwali indawo ezinengi.

Abezempilakahle bengathola ukuthi kulomkhuhlane ongavuka uhlasele abantwana abancinyane abantwana bonke abancinyane bayanikezwa imithi kumbe bahlatshwe amajekiseni ukuze bavikeleke bengahlaselwa ngumkhuhlane lowu.

Udokotela owesifazana encendisa omunye ujaha oyisigulabe ovakatshele esibhedlela eceleni kukadokotela kule jekiseni udokotela ulungisa isandla sesigulane elungiselela ukuthi asihlabe ijekiseni ukuze asivikele emkhuhlaneni othile

Odokotela labomongikazi besegumbini lokwelapha izigulani bencedisa esinye isigulani esilele embhedeni omunye waso ongumama esibambile esihlola ezama ukuselapha umkhuhlane elaso.

Ngize ngihambe esibhedlela lapho ngigula, ngafika ngathola unesi ongumama lo owangihlaba ijekiseni ebuhlungu kakhulu. Lelo langa angisoze ngalikhohlwa, njalo angifisi ukuthi ngibuyele esibhedlela.

Abazempilakahle sebelungise ijekiseni elikhona ukulwisana lomkhuhlane we COVID-19.Ngakho ke kuyakhuthazwa ukuba wonke umuntu akhone ukuhamba kwabeze mpilakahle ukuze ayethola leli jekiseni ukuze avikelwe

Abezempilakahle ababeka emazweni atshiyetshiyeneyo awe Africa jikelele bahlangene namuhla enkundleni yethandanani lapho abazokwabelana lokufundisana ngokutshiyeneyo mayelana ngemikhuhlane eminengi etholakala e Africa kanyelokuthi ithelelwana njani

Namuhla edolobheni abezempilakahle bebehlola wonke othandayo igazi mahlayana, bekungela mbadalo ngoba injongo yabo ingeyokuthi umuntu lomuntu abekwazi ukuthi igazi lakhe likuliphi isigaba.

Kulemikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo engakhona ukumemetheka nxa abantu bengahlanzekanga. Ngakhoke siyakhuthazwa ngesikhathi ukuba sihlale sigeze izandla ukuze imikhuhlane enjengekholera ingamemetheki.

Izolo bekumenyezelwa esigabeni ukuba soku lamawemusi amancane atholakala esiswini ikakhulu ebantwaneni abancane ngakho abezempilakahle namuhla bebehamba bethontisela bonke abantwana njalo bekhuthaza wonke umzali ukuba babise abantwana.

Umkhuhlane we-Cholera ngumkhuhlane osuqede abantu abanengi kakhulu, ngakho ke kuyakhuthazwa ukuba nxa abantu sebenanzelele ukuba indawo yabo ileCholera babize abezempilakahle bazobancedisa.

Umkhuhlane we Mvukuzane mubi kakhulu, ngoba umuntu uma eselayo kudingeka ukuthi ahambe kubo Dokotela ukuze bayemhlinza bakhophe leyo Mvukuzane, ngakho siyakhuthazwa ngesikhathi sonke ukubana siyehlolwa ukuze sinanzelele ukuthi asila leyi Mvukuzane.

Abezempilakahle abancedi ngemithi kanye lamaphilisi wodwa, bengabona ukuthi isigaba esithile sihlaselwe yindlala bayenelisa ukunceda ngokuthengela isigaba lesi ukudla baphiwe ukudla mahara. Lokhu kwenzelwa ukuthi bevikele abantwana abayibo abangahlaselwa yimikhuhlane ngokuswela ukudla.

Udokotela egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe esegubini elithile lapha achasisela khona abantu abavakatshele esibhedlela uyabe ebachasisela ngomkhuhlane ongabe ehlasele bona bonke njalo uyabe ekhuluma ngokuthi engabancedisa njani ukuze belaphe lowo mkhuhlane.

Inhlanganiso ekhangela ngamalungelo abantwana iyafika ezikolo ngezikolo ibona ukuthi abantwana bathola yonke into abayidingayo. Iyenza isiqiniseko sokuthi nxa kuyikuthi bayaswela abantwana kuleso sikolo, iyenelisa ukungenela incedisa ngemali kumbe ithenge lokhu okuyabe kuswelakele.

Omama bevakatshele esibhedlela lapho befundiswa ngodokotela ngokuzigcina kuhle emzimbeni. Bayazelula imizimba yabo. Uyabe ebachasisela ngokuqakatheka kokuzelula imizimba ukuze bazivikele emikhuhlaneni eminengi nengi.

Abezempilakahle bakhuthaza abantwana ukuthi bebogeza izandla lokhu kwenzelwa ukuthi kungahlali amagemusi ezandleni ngoba lawa magemusi ayayakha abengumkhuhlane umuntu acime esegula okungapheliyo.

Mhla isigaba sethu sifakelwa izikotsho zamanzi abantwana balayina baba banengi bonke bahle bayageza izandla bejabulele ukuthi sekulamanzi eduzane. Lokho kwasinceda kakhulu ngoba asisahambi umango omude sisiya dinga amanzi.

Kumnyaka ka2023 ngenyanga kaNovember kwayenziwa umkhankaso, umkhankaso lowu wawufundisa umhlaba wonke jikelele mayelana lomkhuhlane wemvukuzane ehlasela abesifazana. Kuleyo mkhankaso bafundiswa ngezibonakaliso ezitshengisa ukuthi umuntu selomkhuhlane lowu ngakho bachasiselwa ukuthi bangathatha liphi inyathelo ukuze bezivikele kulowomkhuhlane.

Inhlanganiso okuthiwa Yunisefu, yinhlanganiso ekhangela ngamalungelo abantwana abasakhulayo. Leyi nhlanganiso ikhangela umhlaba wonke jikelele, njalo iqakathekisa ukuthi abantwana bay' esikolweni, bathole ukudla njalo bathole ukuncedwa ngabezempilakahle.

Umntwana omncinyane egeza izandla egeziswa ngumuntu omdala abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi abantu bebogeza izandla zabo lokhu kwenzeka ngokuthi izandla yizo ezibamba ingcekeza enengi ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bageze izandla besebenzisa amanzi ayabe etshisa besebenzise kanye lesepa.

Abezempilakahle babonge kakhulu amalunga atshiyetshiyeneyo awamabandla kweleNkayi, lapho abahlanganele khona bayakhisa isibholane ukuze abantu bathole amanzi ahlanzekileyo. Amanzi abeselidubo kulelindawo, yikho lemikhuhlane eminengi ibisimemetheka ngenxa yokusweleka kwamanzi.

Emhlabeni jikelele wonke lelizwe lelizwe lonke kutholakala ilunga leUNICEF lona elimelele amalungelo abantwana abancinyane balenhlelo ezinengi ezitshiye tshiyeneyo ezigoqela ukunika abantwana ukudla kanye lamabhuku kanye lemithi besebalapha njalo.

Amanzi ayimpilo, ke ngakho siyakhuthazwa ukuthi isikhathi sonke umuntu ahlale enathe amanzi ukuze angakhoni ukugula. Siyakhuthazwa njalo ukuba sinathe amanzi ahlanzekileyo ukuze imikhuhlane enjengekholera ingamemetheki.

Namuhla ekilinika ngibone umntwana evula amehlo amakhulu ekhangela lapho UDokotela akade efuna ukumhlaba khona ijekiseni. Umntwana lo ubetshengisa ukwesaba emehlweni akhe kanye lokumangala ukuthi lubaba uzama ukwenzani.

Udubo lwamanzi luvame kakhulu emakhaya. Omama labantwana abangamankazana yibo abathwele kakhulu nzima ekuhambeni imango ezinde besiyadinga amanzi ukuze bakhone ukuphekela kanye lemuli zabo ukuthi zidle.

Abezempilakahle bayenza umsebenzi oncomekayo kakhulu. Sebehambe emakhaya lapho abafika khona behlola abantu mahlayana kungela mbadalo. Lokhu sokwenza lula ukuthi abantu abafuna ukubona udokotela bambone.

Ama Company amanengi alungisa imithi etshiyeneyo eyokwelapha, kanye lemitshina etshiyeneyo ahamba ezibhedlela esiyakwabelana labo dokotela ebafundisa njalo ukuba basebenzisa njani lemitshina.

Abezibhedlela ikakhulu abezempilo bayakhuthaza umphakathi ikakhulu labo abathetheneyo ukuba babuye bazobafundisa bababele ngolwazi mayelana lemikhuhlane yocansi etshiyenetshiyeneyo.

Owezempilakahle emi phambi kwabantu efundisa abantu abathile ngomkhuhlane ohlasela ingqondo uyabe elemitshina yokulungisa lapho ayabe efaka khona imifanekiso njalo uyabachasisela kabanzi ngezibonakaliso lendlela yokuyelapha lowo mkhuhlane

Abezempilakahle sebaba losuku abalusebenzisa ukufundisana lokukhuluma ngomkhuhlane wengqondo. Lelo langa liqakathekiswa ngumhlaba wonke jikelele ngakho abantu bayancediswa ukuthi umuntu nxa esehlaselwa ngumkhuhlane wengqondo yiliphi inyathela angalithatha ukuze ayelaphe lomkhuhlane.

Esigabeni sethu kulomama ogula umkhuhlane wengqondo. Kodwa okumangalisa abantu yikuba loba egula umkhuhlane wengqondo, lumama uyakwanisa ukwenza imisebenzi yendlini okufana lokupheka kanye lokugcina abantwana bakhe.

Abantu bayakhuthazwa ukuba nxa belento ezibahluphayo behambe bayebona abezempilakahle abangabanceda, ngoba umkhuhlane wengqondo ikakhulu. Siyakhuthazwa ukuthi nxa umuntu egula ingqondo singababopheli, kodwa bahambe bayebona udokotela.

Abantu bayakhuthazwa ukuba behambe beyebona abezempilakhle mayelana lemikhuhlane eyengqondo etshiyetshiyeneyo ukuze bethole ukwelapheka kuseselesikhathi. Kuthi ke labo asebegula umkhuhlane wona owengqondo bakhone labo ukuthola usizo.

Umkhuhlane wengqondo awujwayelekanga kakhulu ebantwini abamnyama, yikho abezempilakahle sebephuma phandle bebuya bezofundisa abantu ukuze babekwazi mayelana lemikhuhlane le eminengi.

Esibhedlela sakithi sebefaka amabhakane ayabe ekhomba indawo ezithile esibhedlela. Kulezinsuku awusathwali nzima ubuza umongikazi kumbe abantu abathanyelayo ubabuza ukuthi igumbi elinje litholakala ngaphi. Basinceda kakhulu abezempilakahle.

Umama olimele esegumbili lokwe latshwa lakho efake ibhanditshi eyembathe ilembu lesibhedlela elinde udokotela ukuthi emnike amapills kanye lomuthi okuqeda ubuhlungu abuzwayo

Izigulane lapho ezihlala khona kuyabe kuyindawo evalekileyo njalo omunye lomunye uyabe elombheda wakhe ukwenzela ukuthi bengathelelani imikhuhlane njalo kuyabe kulamafasitela amakhulu angenisa umoya ukuze kuhlale kuyindawo ehlanzekileyo njalo etshaya umoya.

Ibhakani elesibhedlela seRSSB yinkalakatha lesibhakani elibonakala ukhatshana lilompala omhlophe. Kulelo bhakani kubhalwe ikheli yesibhedlela inamba yocingo kanye leyinye imniningwano yaleso sibhedlela. Lokhu kuncedisa laba abayabe beqala ukuvakatshela leso sibhedlela.

Abantu abagulayo bengangena egumbini likadokotela bafika banikezwe amabhentshi. Lokhu kwenzelwa ukuthi bebe behleli belindile njalo okunye kwenzela ukuthi udokotela uyabe efuna ukubona isigulane ngamunye ngamunye ukuze sikhululeke lapho bexoxisana ngomkhuhlane oyabe uhlasele isigulane..

Ezibhedlela lasemakilinika kulamabhakane atshengisa izindawo ezitshiyeneyo lokhu kwenzelwa ukuthi kwezinye izindawo izigulane ziyabe zifuna ukuthula ngakho kuyabe kuyenzelwa ukuthi abantu bengaphithizeli belahleka betshone bebhoda esibhedlela

Ezibhedlala kanye lasemakilinika imibheda yakhona iba lamavili. Lokhu kwenza kubelula ukuthi omongikazi kanye labodokotela nxa besusa isigulane esithile besisusa egumbini elinye besiya siyelapha kwelinye igumbi.

Emakilinika siyananzelela kakhulu ukuthi abantwana ababathandi odokotela ngoba bebahla injekisini. Bona abantwana bathi injekiseni ibuhlungu, ngakho ngezikhathi zonke umabehlatshwa injekiseni abantwana bayakhala. Noma udokotela angaze ahlekelele njani, bona bayabe bekhala.

Ezibhedlela kanye lasemakilinika kulendawo ezinengi ezitshiyatshiyeneyo kugoqela lapho okukhangelwa khona amazinyo, okukhangelwa khona izibeletho lapho odokotela abaviya khona labo abale mkhuhlane engaphakathi.

Uma ungahamba ekilinika kumbe esibhedlela uqala ngokuya eReception lapho ofika udindise khona ibhuku uthi usudindisile ubusuhlala, unesi uzakutshela ukuthi uyengaphi ukuze uyethola usizo lokuthi ubone udokotela wuphi.

Namuhla eMpilo hospital, abantu bebelundwende befuna ukubona odokotela lo okuthwa uvele kweleAmelika. Udokotela lo ulendumela yokuthi welapha imikhuhlane eminenginengi engajwayelekileyo, yikho ke abantu bebegijima namuhla befuna ukuzobona yena.

Kulompikitsha sibona amabhakane amane asitshela izinto ezitshiyeneyo. Siyabona njalo ibhakane esilitshela ngeUniversity Teaching of Buthari yona esitshelwe ukuba isezingeni elingaphansi kwekhilomitha.

Abesibhedlela babuye ukuzothatha umama okade egula esendlini. Babuye befuqa umbheda omhlophe olamavili amhlophe njalo babuye bamembathisa ingubo emhlophe baohuma emnyango omkhulu.

Uma usiya ema ezibhedlela kumbe eklinika uhlangana labantu abanengi abatshiyeneyo. Okusukela khona abantwana, abantu abadala, abagogekileyo, abakwanisa ukuhamba labangakwanisi ukuhamba.

Isokolo seManama namuhla bavule indlu lapho okuzabe kulaliswa khona abantwana abagulayo. Indlu le bayinike imibheda elitshumi, bayinika kanye lengubo ezilitshumi eziluhlaza. Kuyakhuthazwa ukuba isikolo lesikolo sibe lendawo lapho esizahlolela khona abagulayo.

Emhlabeni jikelele kulenkuthazo yokuqakatheka kwezempilakhle kwengqondo. Yikho lapho sibona abezempilakahle bephumaphandle laba esibathi ngama(Social workers) besiyahlangana labantu ukuze bebaphathise ngezimpilakahle yengqondo.

Namuhla esibhedlela sakithi kubuye iqula labodokotela abatshiyetshiyeneyo abahlanganisela abamhlophe labamnyama abavela emazweni aphetsheya. Odokotela laba babuye ukuzosebenza lathi okwamalanga amathathu.

Ezikolo lapho okufundelwa khona ukuba ngodokotela kuyabe kuvunyelwe omama labobaba. Abafundi bahamba bebanengi besiyafundela lezo zifundo njalo kuyabe kulezakhiwo ezinengi, okulamagumbi lapho abafundela khona lezo zifundo.

Odokotela ababili, owesilisa lowesifazane. Owesifazane ekhangele umtshina ohlola isigulane, owesilisa ebhala lokhu ayabe ekubona emtshineni bencedisana ukwelapha isigulane esithile.

Kwabamnandi ukuba ngumntwana omncinyani njalo ukuhamba esikolweni. Namuhla ngifunde okunengi kakhulu lapho sihambe elebhu. Ngifunde ngemithi etshiyetshiyeneyo le esetshenziswa ukwelapha abantu.

Namuhla njengesikolo sethekalele kweyinye indawo okuthiwa yi"lab" lapho abayenza khona okutshiyetshiyeneyo. Bona basebenza ukuhlola izinanakazana ezitshiyetshiyeneyo ukuze babekwazi ukuthi ziphila njani kanye lokuthi zidlani.

Inhlanganiso ezifana le Unicef, World health Organisation , Cep, Gavi le Covax zinhlanganiso ezibona ngokuthi abantu bayathola amalungelo abo okuthola uncedo lwabezempila kahle. Lezi nhlanganiso ziyabona ukuthi izibhedlela kanye lama clinika ziyabe zilamaphilisi lemithi yokwelapha abantu bonke emhlabeni jikelele.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso lapho ababize khona amantombazana asakhulayo. Bafike bawafundisa ngesinye isihloko esiphathelane lamantombazana. Kulowo umkhankaso amantombazane wonke aphiwe izikipa ezilombala omhlophe, bathola ithuba lokuthi aphiwe imithi lamanye amaphilisi atshiyeneyo.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso othwa learning collaborative. kulowo mkhankaso bebefundisa ngabantwana kanye lomkhuhlane okuthiwa yiHIV and AIDS. Lapho bebefundisa ukuthi abantwana bangazivikela njani ukuze bengatholi umkhuhlane besase bancinyane.

Abezempilakahle abeRwanda sebethethe umsebenzi wabo bahamba lawo phandle ebantwaneni abancinyane ukuze babafundise ngezempilakahle ikakhulu ephathelene lokwengqondo.

Abazempilakahle bazisa abantu bonke jikelele ukuba sokukhona umuthi owe HIV and AIDS oyenza ukuth omama abazithweleyo bakwanise ukubeletha abantwana abangela leli gcikwane. Ngakhoke kuyakhuthazwa ukuthi omama uma bezithwele behambe bayefunda ukuba babekwazi ukuthi nxa belaleli gcikwane bayenza njani ukuze umntwana engalitholi.

Namuhla esibhedlela omama bebehlolwa imvukuzane yesibeletho mahlayana kuyakhuthazwa ikakhulu kwabesifazane abahamba emacansini ukuba bahlale ngasikhathi sonke besiyahlolwa leyo mvukuzane.

Odokotela labomongikazi ayisibo bodwa abasebenzela ekilinika kulabanye abathanyelayo, kube labanye abalungisa amatiye. Labo bayabe belamayunifomu abo abawagqokayo ukwenzela ukuthi behlukaniswe.

Udokotela wesifazana egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka eganxe ikhadi eliyabe lile bizo lakhe esegumbeni lapha okwelaphela khona abantwana abancinyane.

Izolo eyinye inhlanganiso ibuye yanikeza isibhedlela sakithi imitshina leminye imibheda esetshenziswa yizigulane. Abodokotela labo mongikazi bebethabe kakhulu ukuthi sokusebenzeka lula ngoba sebelemtshina eyaneleyo.

Amanye amakhemisi abantu abawangeni phakathi. Bayafika beme efasiteleni lapho abafika bethengiselwe khona amaphilisi kumbe umuthi abayabe bewufuna. Odokotela bayabe bephakathi, abantu bephandle.

Omama abathile abasaqeda kuthola abantwana basegumbini labo bodwa lowo lalowo ulele embhedeni wakhe uphethe umntanakhe belinde odokotela, odokotela abazabancedisa bekhangela ukuthi bona baphilile kanye labantwana babo.

Ezibhedlela lasemakilinika izigulani azihlanganiswa omama bayabe bebodwa omama abayabe bezithwele labo bayabe belegumbi labo kulewo magumbi lo lalowo uba lombheda wakhe njalo baya bafakela inethi eyabe ibavikela ukuthi bengathelelani imikhuhlane etshiyeneyo

Isibhedlela sesigabeni sethu siyakhiwe ngezitina ezibomvu silophahla olubomvu njalo sicecisiwe ngamaluba njalo lotshani okukhanya ukuthi yindawo ehlanzekileyo abezempilakahle bakhuthaza ukuthi abantu babohlala endaweni ezihlanzekileyo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni eminenginengi.

Udokotela wesifazane engena esibhedlela ethwele ibhokisi elilamaphilisi kanye lemithi ayisebenzisa ukwelapha izigulane. Ethola izigulane sezihleli ebhentshini eduzane legumbi lakhe sezilindile ukuthi zimbone.

Iqule likahulumende lihambe kweyinye ikhampani lapho akade besiyahlola khona, lapho abalungiselela amaphilisi kanye leminye imithi etshiyetshiyeneyo eyokwelapha abagulayo. Bebekhangela ukuthi indawo yabo ihlanzekile na.

Umfundisi namuhla bahambe esibhedleleni seNkayi, lapho akade besiya nika khona omama abasanda kubeletha izipho. Izipho zakhona bezigoqela amafutha, amathawula kanye lamanzi.

Ibhakane leli lisitshengisa ukuba lelibhilidi lindawo lapho okusebenza khona abezempilakahle ababona ngokuhlolwa kwamehlo. Siyakhuthaza umuntu wonke ukuba sikhone ukuhamba siyehlolwa amehlo.

Namuhla ngisiya esitolo ngibone iambulensi ade igijima ibanga umsindo umtshayele ubekhanya kakhulu egijima kodwa imota zonke ezisemgwaqeni bezimvulela indlela ukuthi ahambe lokhu kukhanya kungumthetho ojayelekileyo ukuba uma iambulensi ibuya ibanga umsindo ezinye izimota ziyineki indlela.

Sokunanzelelekile ukuba abantu besifazane yibo bodwa abathanda ukwenza umsebenzi wokuba ngama Nesi. Ngakho kuyakhuthazwa ukuba labo abesilisa nxa bengenelisa bafundele lo umsebenzi ukuze labo bakhone ukugcina abagulayo.

Izolo angikwanisanga ukuya esikolo ngoba bengiphekezele umalune esibhedlela umalume akezwa kahle uselamalanga amathathu esithi utshaywa likhanda kanye lesisu umama uhle wathi sigijimele esibhedlela ukuze ayehlolwa ngudokotela.

Abazempilakahle balakho ukusuka ema hospitalini kumbe klininiki. Bephume phandle njengalapha sibabona. Bafake itende. Abantu bayenze udwedwe babuya ukuzohlolwa, Kanye lokuzokwelapha izi

Izibhedlela ezinengi, ikakhulu lezo ezemakhaya. Zidinga usizo olunengi. lkakhulu mayelana lezinto ezitshiyeneyo, ezigoqela imibheda, lapho izigulane ezilala khona..Lengubo, lapho ezokwembatha, kanye lemithi.

Namuhla ngibone amakhetheni aluhlaza esibhedlela kanye lemibheda ekade ilematrass omnyama emibhedeni lapho bekulele abantu abatshiyetshiyeneyo abanye abangomama abanye abangobaba kanye labantwana.

Ibhakane liqakathekile kakhulu endaweni ezifana lezibhedlela emakilinika kanye lemakhemisi. Lokhu kuyenzelwa ukuthi laba abayabe belesigulane esigula kakhulu bengathwali nzima bedinga isibhedlela kumbe ikilinika eyabe iseduzane.

Udokotela ongumama egqoke impahla zakhe ezimhlophe ehlola esinye isigulane ngokubamba ngaphansi kwe khwapha. Uyabe elalela izibonakaliso zomkhuhlane othile ukwenzela ukuthi abone ukuthi engabe sehlaselwa yiwuphi umkhuhlane

Abezempilakahle baseminkankasweni lapho abafundisana khona ngomkhuhlane othile bayane ngcedisana ukuthi umkhuhlane othile bengawuyelapha njani njalo lezindlela zokuwuvikela lowo mkhuhlane bayabe besenzala ukuthi izibhedlela lamaclinika zibe lolwazi lokuyelapha lowo mkhuhlane

Udokotela wesilisa ugqoke ibhatshi elimhlophe ehlikihla izandla kwesinye isigulane efuna ukusihlaba ijekiseni lapho efuna ukusivikela emkhuhlaneni othile. Uyasihlaba ijekiseni ukuze singabanjwa yilowo mkhuhlane.

Udokotela owesilisa esegumbini lakhe lapho asebenzela khona ukhangela omunye umtshina wakulezinsuku kulezinsuku abodokotela sebesebenzisa imitshina ukuze behlolisisa ngemikhuhlane ehlasela izigulane leyo mitshina iyanceda kakhulu nxa kulokunye abayabe bengakuzwisisi ngomkhuhlane othile.

Namuhla ekilinika unesi owesilisa ungihlabe ijekiseni. Ube gqoke izembatho ezimnyama. Mina bengigqoke izigqoko esiluhlaza. Ijekiseni ibuhlungu.

Abezempilakahle bavame ukugqoka amagilavisi amhlophe ikakhulu lapho nxa behlaba izigulane injekishini. Lokhu bakwenzela ukuba bengathathi imikhuhlane lokuthi labo benganiki izigulane imikhuhlane.

Ngisiya esikolo ngibone ingozi enkulu kakhulu lapho okufe khona abantu abathathu kwathi oyedwa owesilisa oqamuke kakhulu okokuthi amboni ukuthi lumuntu uzaphila okwami yikukhuleka nje ukuthi uzakubangcono.

USilethukuhle uphandlwe yisibungu elihlweni . Ilihlo lakhe livuvukile okokuthi ucine ehamba esibhedlela ukuthi udokotela ayehlola lelo lihlo. Khathesi uphendukile usendlini.

Ukuguga yimvelo yomuntu wonke yikho nxa abantu sebebakhulu sebegugile kusiba lezindlu lapho okugcinwa khona abantu abadala futhi kuyabe kulabantu abayabe bebancedisa ukuze bebone ukuthi impilo yabo baphila.

Namuhla ngisemtshoveni ngizwe omama ababili bekhuluma besithi u"nurse" omutsha osekilinika ulolunya njalo akala thando labantu. Umama lo ubesithi uhambe khona esiyadinga usizo kodwa indlela akamphendulo ngayo akayithandanga

Odokotela nxa behlinza abantu besebenzisa into ezinengi ezitshiyeneyo bayasebenzisa izigelo amajekiseni kanye lemithi etshiye tshiyeneyo kuyadingeka kodwa ukuba ngasikhathi sonke izandla zabo zihlanzeke bengakabambi izigulane.

Isigulane silele embhedeni esibhedlela kukanti udokotela uyabuya uzohlola, ekhangelakhangela imitshina yonke ukuba isebenza kahle. Esibhedlela kulapho okusiliswa khona.

Igumbi lalapho abezempilakahle abadingisisa behlolisisa ngegazi lokunye okutshiyeneyo okuhlasela izigulane. Kuleyo lebhu kuyabe kulamatafula lapho abasebenzela khona lamakhabethi ahlala imitshina kanye lemithi abayisebenzisayo.

Udokotela ebambe omunye umtshina ehlola esinye isigulani esingubaba esikhangele ngale emdulwini sikhonjwe ngomtshina udokotela efuna ukubona ukuthi sibanjwe yiwuphi umkhuhlane esebenzisa lowomtshina

Ezibhedlela lasemakilinika .Kulendawo lapho okuthiwa yi lab .Lapho odokotela labomongikazi abasebenzela khona ukuhlolisisa ngemikhuhlane ehlasela izigulane . Njalo bayabe behlolisisa amagazi lokunye okutshiyeneyo ukuze babone ukuthi izigulane zibulawa yiwuphi umkhuhlane .

Odokotela labomongikazi emagumbini abo lapha abahlolisisa khona ngemikhuhlane eyelapha izigulane kulemitshina abayisebenzisayo bedingisisa lelo hlupho oluyabe luhlasele esigulane esithile

Ezibhendlela lazemakilinika sokulamagumbi okuthiwa ngamalab. Amalab kulapho omongikazi Kanye labodokotela abahlolisisa khona mayelana lemikhuhlane abahlangana layo nxa beselapha izigulane zabo.

Abezempilakahle nxa besola ukuthi umama uzithwele kumbe kazithwalanga bayathatha umthambiso wakhe bayewuhlolisisa elebhu. Kulebhu bayafaka omunye umtshina phakathi kwalowo mthambiso ungaphuma umtshengisa umzila owodwa kuyabe kusithi kazithwalanga kungaphuma utshengisa umzila eyabe imibili kuyabe kusithi uzithwele.

Indawo ikakhulu le esebenza ngemithi engakhona ukulimaza abantu bayakhuthaza ukuthi babe lekhabothi lapho abafaka khona leyi mithi njalo kube lembhalo etshengisa ukuthi imithi le iyalizaza kakhulu ukuze abantu babekwazi babe lonanzelelo uma beyisebenzisa.

Namuhla esikolo sihambe kweyinye indlu lapho ekade sisiyafunda khona ngezinanakazana. Sibone izinanakazana ezitshiyetshiyeneyo ekade zifakwe emagabheni njalo bezicwila phakathi kwamanzi kodwa beziphila lezi.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu bonke ukuba bahambe bayehlolwa igazi, ukuza umuntu lomuntu abekwazi ukuthi igazi lakhe lingumhlobo bani ukwenzela lapho engagula babekwazi ukuthi badinga igazi elinjani.

Mina bengingakwazi ukuthi abama laboratories bayakwanisa ukuhlola umchamo bahlole amathe kanye legazi konke lokho ngimangele kakhulu nginanzelela ukuthi imitshina yaphezulu kumbe ama laboratory ayenelisa ukuthi izinto ezinengi nengi ezemzimbeni zihlolwe

ngempela ukufunda akupheli namuhla ngifunde ukubana kulama laboratory atshiyneyo emhlabeni jikelele kulalawo ayenza imisebenzi yokukhangela imikhuhlane etshiyeneyo kubelalawa ayenza umsebenzi wokupheka amaphilisi kube lalawa ayenza umsebenzi wokuhlola ukudla nxa kuyinkampani eyenza ukudla

Ezibhedlela lapho okulahlelwa khona izibi kulamabhimu atshiyetshiyeneyo alembala etshiyeneyo. Lokhu okutshengisa khona ukuthi ingcekeza le layiphi ihamba kuliphi ibhimu.

Izolo ezibhedlela zakithi bekulenhlanganiso e-file yanika labo abalimala inyawo izihlalo ezilamavili. Lokhu kubancede kakhulu ngabo abantu laba sebezayenelisa ukuthi besuke endaweni ethile bahambahambe besiya endaweni ethile.

Udokotela wesifazana okhangele ngabomama uyabe ebafundisa ngendlela zokuvikela ukuzithwala phambi kwakhe kulezikhali ezincedisa ukuzivikela ukuthi bengazithwali ezzifana lamaphilisi lokunye okutshiyeneyo okuncedisa omama.

Umama usegumbini labantu abagulayo abasesibhedlela. Lowu umama ukhanya uqeda kuthola umntwana. Uyabe alindele udokotela ukuthi amncedise ukuthi engaziphatha njani njalo angagcina njani umntwana ukuthi akule ngendlela eqondileyo.

Umama ethwele umntwana omncinyane esibhedlela esegumbini likadokotela. Lapho elalele udokotela emchasisela mayelana lokuncediswa kwengane. Omama abalabantwana abancinyane kuqakathekile ukuthi bavakatshele ezibhedlela ukuze babonisane labezempilakahle ukuthi bantwana bakhula ngendlela njalo bevikelekile emikhuhlaneni etshiyeneyo efana lendingindi.

Abesifazane bonke abazithweleyo bayakhuthazwa ukuba bafike emakilinika kumbe ezibhedlela ukuze bayehlolwa ngabodokotela lamanesi kubonakale ukuba ingane abayithweleyo esiswini ihleli kahle kumbe iphila kahle.

Namuhla esontweni bekumnandi kakhulu, omama bebebuye labantwana babo abancinyane labakhulu. Sihlabelele ingoma ezimnadi kahulu njalo sajabula kakhulu. Umfundisi utshumayele ilizwi elingibambileyo.

Amazinyo aqakathekile kakhulu. Kungakho nxa ungabona amazinyo akho esengathi ayaphumela ngaphandle uyagijima uyebona abezempilakahle balensimbi abayifaka emazinyweni ukwenzela ukuthi amazinyo abuyele ngaphakathi uyenelise ukuhleka ngendl lawe ukhululekile.

Eminye imithi esetshenziswa ngabezempilakahle iyabe ilobungozi Ngakho leyomithi iyabe ibhaliwe ukuthi ilobungozi .Kwesinye isikhathi bayafaka umfanekiso bephinde bebhale leyo mithi ukuthi ilobungozi kumbe danger ngesilungu.

Udokotela usegumbini lakhe lokusebenzela. Egumbini lakhe kugcwele imitshina ayisebenzisa ukuhlolisisa imikhuhlane ehlasela izigulane zakhe. Kulomabona kude lapha afaka khona imininingwane yonke ehlasela izigulane zakhe .

Isihlalo ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola isigulane leso sihlalo siyabe silobutofu ukwenzela ukuthi izigulane zihlale zikhululekile njalo kuyabe kulendawo lapho abangafa khona inyawo ukwenzela ukuthi zihlale ngendlela eyabe ikhululekile ngesikhathi behlolwa ngodokotela.

Kwetechnology sokwaba lemitshina ethile abayisebenzisa ukuze lula imizimba eminye yaleyo mitshina nxa ufuna ukugijima uyaphongu cofa kulowo mtshina, umtshina uqalisele ukuhamba ubusugijima loba ungawusebenzisa ungekhaya kumbe usendaweni ethile.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela ukuhlola indlebe. Lowo mtshina uyabe ulomcijo osetshenziswa ukuthi uhambe uyekhangela ngaphakathi njalo usebenzisana lomtshina okuthiwa yikhompiyutha oyikho udokotela azakhangela khona edingisisa okungaphakathi kwendlebe yesigulane .

lmitshina yalabo abayabe belimele inyawo seyathuthuka ngokuza kwetekinoloji. Eyinye khanye singaba yimibheda. Uyaphongukuhlaba ngemuva kuyayehla lapho okuqanyelwa khona kube ngumbheda umuntu azilalele engathwali nzima ngokuba lokhe esukuma okungapheliyo.

Umtshina osetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola ingaphakathi yomuntu lowo mtshina umuntu uyalala embhedeni abesengathi uyangeniswa abezempilakahle bekhangele kukhompuyutha bebona ingaphakathi yomuntu ukuthi engabe ehlaselwe yiwuphi umkhuhlane

Isincediso esisetshenziswa ngabezempilakahle ukuthwala amaphilisi kanye lemithi yezigulane lesisincediso senziwe ngensimbi njalo siyabe silama vili lokhu kwenza kubelula ukuthi omongikazi kanye labodokotela basithwale besisusa kwelinye igumbi behamba laso besiya kwelapha isigulani esiyabe sikwelinye igumbi.

Egumbuni likadokotela kulombheda lapho olalisa izigulane nxa ehlola njalo kuyabe okulombala omhlophe phezulu kuyabe kulesibane lokhu kwenzelwa ukuthi kubelula nxa ehlola isigulane kuyabe kugcwele imitshina oyisebenzisa ukuhlola isigulane ukuze athole ukuthi sibulawa yiwuphi umkhuhlane.

Odokotela labomongikazi bezibhedlela lasemakilinika basebenzisa imitshina ethile ukwelapha izigulane. Eminye eyabe isebenzisa ugetsi eminye ayila Eminengi leyi imitshina iyabe ilamavili lokhu kwenza kubelula ukuthi beyisuse kwelinye igumbi besiyakwelapha esinye isigulane.

Amankampani amanengi ikakhulu lawa ayenza imithi kanye lemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela kumbe ukwelapha labo abagulayo iyakhuthzwa ukuba lapha abayenzela khona izinto zabo kuhlale kuhlanzekile.

Imitshina le itholakala esibhedleleni isebenza ukuhlola abagulayo imikhuhlane eminengi ikakhulu le ephakathi kwemizimba esingeke sayibona ngamehlo ethu.

Ngenxa yokuthi sidla ukudla okutshiyetshiyeneyo kukhona imkhuhlane esikhona etholakala phakathi kwegazi ngakhoke siyakhuthazwa ngesikhathi sonke ukuba abantu sikwanise ukuya esibhedlela siyohlolwa igazi lethu.

Namuhla ngibone udokotela esibhedlela esebenzisa umtshina omncane olamangilazi amabili ehlola igazi labantu. Ngimangele kakhulu ukuba umtshina lo uvela ngaphi. Umama wasengitshela ukuthi umtshina lo wavela kweleAmelika.

Elizweni laseZimbabwe odokotela abanengi bayadingeka. Ngakhoke kuyakhuthazwa ukuba abancinyane babe belesifiso sokuba ngodokotela ukuze bakhone ukuhambisa phezulu umsebenzi lo kanye lokuthi sithole abazaselapha phambili.

Ngize ngihambe lobaba esibhedlela lapho ngigula udokotela wathi kumele ngiyengena phakathi komtshina abawuthi ngoweRadiation. Ngathi ngiwubona lowomtshina ngaba lokwesaba kakhulu ngoba wawumkhulu kakhulu njalo kwakungani ngingena emlindini.

Umtshina lo usetshenziswa ngabezempilakahle ukuze bakhone ukuhlola okuyabe kuphakathi. Imikhuhlane le esingeke sayibona ngamehlo. Kulabantu abafundele khona ezibhedlela ukusebenzisa le imitshina.

Umtshina lo usetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola omama abazithweleyo. Ukuze kwazakale ukuba ingane abayithweleyo, yinkazana kumbe ngumfana.. Uyasebenza njalo nxa befuna ukukhangela esiswini sabomama.

Namuhla esikolo kufike abezempilakahle abakade bezesifundisa ngokwempox virus. Bona bathe imemetheka ngomoya. Ngakho ke kuyakhuthazwa esikhathini sonke, ukubsna, sitshone, sivale amakhala kanye lomlomo.

Abagogekileyo labo sebenakanelwe ngalawo amakampani ayenza izinto ezihambelana lalabo abagulayo. Sekulesitulo esikhona ukuncedisa labo abangakhoni ukuhamba kumbe abangakhoni ukuzenzela ulutho.

Kunye, kubili, kuthathu, kuhlanu, kuyisitshiya galombili, kuyisitshiya galolunye, kulitshumi , kulitshumi lanye, kungamatshumi amathathu, wonke la zinombolo

Kulenhlobo ezinengi ezitshiyeneyo ezezipikili. Kulezipikili ezisetshenziswa ngomtshina njengalesi esikulowu umpikitsha kubelezipikili ezisetshenziswa ngezandla isando yona umuntu ayabe ekhanda ngayo.

Namuhla esibhedlelni ngibone udokotela esebenzisa umtshina owezinga laphezulu ukuhlola ukuthi umuntu udleni. Lo umuntu ubesebhubhile kodwa bebefuna ukubakwazi ukuthi kuyi yikuyini okuphakathi kwesisu sakhe ngakho basebenzise lowu umtshina bawungenise phakathi komlomo wakhe usiya esiswini

Ngempela ukufunda akupheli lamuhla esikolo ngifunde ukuba sokulo mtshina onjenge khompuyutha wona okhona ukusebenziswa ngabo dokotela ukukhangela ukuthi engqondweni zomuntu unjani.

Lamuhla lombalisi wethu sihambe esibhedlela sayafunda ngemitshina etshiyeneyo ,ngibone umtshina osebenza ukwengezelela igazi emzimbeni womuntu , ikakhulu labo abayabe bengelagazi, udoketa uthe umuntu kuyenelisa ukuthola igazi lokhu kwenziwa ngomtshina.

umakhelwane wami ebeseleminyaka etshaywa likhanda ngakho ke uhambe kudokotela lapho abafike khona bamxwayisa ukuba ahambe eyengena phansi komtshina lapho beyohlola inqondo zakhe kutholakale ukuba ulesilonda phakathi kwezinqondo zakhe ngapho sindingakala ukuba sihlinzwe sikhitshwe.

Kulamabanti atshiyetshiyeneyo empilweni, kulamabanti esiwasebenzisa ukubopha amabhulugwe kube lamabhanti awezikhwama , kube lamabhanti asetshenziswa yilabo abezempilakahle ukubopha imbheda kumbe ukubopha labo abagulayo

Udokotela ugqoke impahla ezimnyama. Welapha umama amazinyo. Yena umama ugqoke isigqoko esilithanga Kuyakhuthazwa ukuthi ngezikhathi zonke sihambe siyebona abezempilakahle

Ngibone udokotela besebenzisa okungumtshina okuncinyane okukade kukhipha inombolo ezinengi ngesikhathi sinye. Ngiqonge isibindi ngahamba ngayambuza ukuthi lezonombolo zitshoni wangitshela ukuba inombolo lezo zisebenza ukukhangela ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya kangaki njalo njani.

Umalumekazi wami wahlangana lengozi ngakho akasakwanisi ukuzihambela endilini encane yedwa namuhla udokotela uthe siyemthengela itshumbu encane eyokuthi akwanise ukuhamba endlini encane. Ngakho sihambe sayathenga leyo tshumbu yiyo emncedisayo ukuthi ahambe endlini encane.

Amaphilisi okuthiwa ngama "codotab" ayabe esebhokisini elilombala oyisibhakabhaka. Lawo maphilisi udokotela wathi ayanceda kakhulu nxa ungezwa amakhala akho ebuhlungu kumbe ungazizwa ubanjwa ngumkhuhlane wokukhwehlela.

Amaphilisi anceda kakhulu ukwelapha umkhuhlane wesiki , kuthiwa yi zaviral. Lawa maphilisi ayabe esebhokisini elimhlophe ebhalwe zaviral ngamabala amnyama. Kulelobhokisi amaphilisi ayabe engamatshumi amahlanu lasithupha.

Imithi yakulezinsuku isifakwa emabhodleni ayabe etshiyene, lokhu kwenzelwa ukuthi eminye imithi iyabe imncinyane ifuna imbodlela encane. Kube lale imithi eyabe imnengi iyabe ifuna ibhodlela elikhulu njalo lawo mabhodlela ayabe efakwe amaphetshana abhaliwe ukuthi ngumuthi wani njalo uyabe ungakanani lowo muthi.

Ngokuza kwabeLungu, asekwahlukaniswa amaphilisi amanengi. Amanye amaphilisi ayabe emakhulu. Amanye ayabe emancinyane. Amanye njalo ayabe, elemibala etshiyeneyo. Lokhu sekwenzelwa ukuthi odokotela, bakwanise ukuwehlukanisa ngoba kawomaphilisi, ayabe eselapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi oqeda ukukhwehlela ebantwaneni kuthiwa yiCalcough lowu muthi uyabe usebhokisini elilombala oyisibhakabhaka njalo uyabe ufanekiswe umntwana omncinyane lowu muthi kukhuthazwa ukuba unathwe ngabantwana abalezinyanga ezine kusiyaphezulu

Amaphilisi kulezinsuku ahlala emagabheni njalo amaphilisi aseyehlukaniswa ngemibala etshiyeneyo. Lokhu kwenzelwa ukuthi kubelula nxa odokotela benikeza izigulane ukuze babekwazi ukuthi lawa alombala omhlophe ayelapha wuphi umkhuhlane lawa alombala oluhlaza ayelapha wuphi umkhuhlane.

Abezempilakahle bathi iphilisi okuthiwa yiTamiflu, liyanceda kakhulu manxa umuntu ebulawa yiflu. Lelophilisi uyalinatha lihle liqede ubuhlungu bonke. Njalo nxa usucabangela kumbe ubona ukezibonakaliso zokuthi ungaba oomkhuhlane weflu, usungalinatha lelophilisi. Liyahle liqede lobobuhlungu.

Uyabe usebhokisisni elilombala omhlophe, uyabe ufakwe umfanekiso welihlo, otshengisa ukuthi uyanceda kakhulu ukwelapha amehlo. Ungazizwa amehlo akho ebuhlungu kumbe sengathi aphuma inyembezi kumbe eluma, kuqakathekile ukuthi uthenge lowomuthi.

Udadewethu selokhe waba lomntwana omncane, udokotela wathi angayekeli ukuthenga umuthi okuthiwa yi panadol oyiwo onceda abantwana. Lowo muthi uyaqeda bonke ubuhlungu obungabe buhlasela umntwana, ikakhulu nxa ekhwehlela.

Ezindaweni ezitshisa kakhulu ezifana laseFolosi lase Lupane abazempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bathenge amaphilisi okuthiwa nga Artefan lawa maphilisi abavikela emikhuhlaneni enjenge malaria.

Isincediso esisetshenziswa ngabezempilakahle kuyabe kuliplastiki eliyabe lifakwe amanzi ayabe elomuthi. Liyafakwa lifakwe iphayiphi libe selifakwa iphayiphi iyabe ilenaliti eyabe ihlonywa esigulaneni ukuthi amanzi lawa asuke eplastikini esiyayelapha isigulane.

inhlanganiso okuthiwa yi bobbie isiyenza uchago uchago olunathwa ngabntwana abancinyane loluchago kuthiwa luyanceda kakhulu nxa kuyikuthi umzali womntwana wayehlaselwe ngumkhuhlane okushotelwa yi iron emzimbeni

UDube ubesethatha izidakamizwa kakhulu, umama wamthatha wahamba laye esibhedlela wacina semile ukuthatha uthe esemile kuthatha uDokotela wathi ayethenga amaphilisi okuthiwa yi(Suboxone)lawa amaphilisi aqeda ukuthi angabi elokhu ehawukela izidakamizwa kwahle kwaba yikuma kwakhe ukunatha izidakamizwa.

Abezempilakahle bathi ungazizwa ungathi amandla ayaphela kumbe umzimba ungathi usucikizekile umuntu esecake kakhulu sunganatha amaphilisi okuthiwa ngamavitamin lawo ayabe esegabheni elilombala omhlophe lilesivalo esilombala oyi navy ayanceda kakhulu ukuze umzimba ube mkhulu njalo uhlale uphilile

Amaphilisi okuthiwa yidaclacure athengiswa esebhokisini elilombala omhlophe njalo lilombala obomvu. Lawo maphilisi udokutela wathi ayelapha umuntu, nxa elomkhuhlane wesiki, njalo kumele uwanathe ngendlela, njalo nxa uwanatha akumelanga uhlanganise lamanye amaphilisi

Amaphilisi asebhokisini elilombala omhlophe ,lawo maphilisi kuthiwa ngama "metformine" lawo maphilisi ayanceda kakhulu nxa umuntu elomkhuhlane okuthiwa yitshukela ,lokhu kwenza itshukela lakhe lingakhweli njalo ehlale engaguli .

Ibhokisi elimhlophe elilombala obomvu elibhalwe flutibert, ngumuthi osetshenziswa ukwelapha umuntu nxa esizwa emakhaleni akhe kuvalekile. Lowo muthi ungawuthontisela amakhala ayaphangisa avuleke ube usuyenelisa ukuphefumula.

Udokotela wekhemisi uthe umuthi oncedisa abantwana nxa bezizwa bekhwehlela kakhulu, kuthiwa yiBenadryl. Lowomuthi uthengiswa usebhokisini elimhlophe, ubhalwe ngamabala amnyama. Njalo uyabe ufanekiswe umntwana, kanye lomama wakhe,

Umuthi lo oyenziwe ngabelungu, usebhokisini elilombala omhlophe kanye lombala omnyama. Ibizo lalowomuthi libhalwe ngamabala amnyama. Lowo muthi ngowokuthontisela emakhaleni. Ungezwa amakhala evalekile kumbe ungasaphefumuli ngendlela eqondileyo sungathenga lowo muthi.

Kulezi insuku inengi lamaphilisi selifakwa emagabheni ayabe elombala omhlophe njalo lilesivalo esiyabe simhlophe. Ngaphandle kuyabe kubhaliwe ibizo lalawo maphilisi njalo libhaliwe lokuthi lawo maphilisi anathwa njani.

Izolo umama udle inhlanzi ubesethimula okungapheliyo njalo esevaleke amakhala. Ubaba ugijime waya emakhemisi wabuya lamaphilisi okuthiwa yi allegra ngesikhatshana umama ubesezizwa esengcono.

Amaphilisi okuthiwa yi lansoprazole ayabe esemabhokisini elimhlophe. Lawa maphilisi ayanceda kakhulu nxa usizwa isisu sibuhlungu kumbe nxa usizwa enhliziweni kutshisa kakhulu njalo athengiswa emafamasi amanengi atshiyeneyo.

Umalumekazi ungithume eFamasi ukuba ngiyemdingela amaphilisi, uthi utshaywa likhanda kanye lesihlabo ngisendleleni khathesi ngiya e Famasi eseduzane ukuthi ngiyedinga leyo mithi.

Udokotela wathi amasotsha ami omzimba aphansi kakhulu ngakho wangibhalela ukuthi ngihambe efamasi ngiyethenga umuthi wokwengezelela amasotsha ami emzimbeni lokuthi aqine akwanise ukuliswana lemikhihlane engingahlangana layo.

Abesifazane bayakhuthazwa kakhulu ngabezempila kahle ukuthi bananzelele amafutha abawagcobayo emzimbeni. Sokutholakele ukuthi sokune nkampani eyenza amafutha angela zinga angalungelwanga ukuthi ebegcotshwa ngabantu ngoba ebisa imikhuhlane eminengi.

Namuhla umnawami omncinyane ubegula. Umama uhambe epharmacy wayathenga iParacetamol ukuze amnathise umzimba wakhe ungatshisi. Khathesi usesizwa ngcono njalo usedlala labanye.

Namuhla epharmacy esesitolo ngakithi kungene amasela batshontsha imithi etshiyetshiyeneyo. Ngakho ke amapholisa bebehamba bexwayisa abantu ukuba bangabona wonke umuntu othengisa imithi, babuye kibo.

IBhela khofu seraphu ngumuthi walabo abalesikhwehlela. Kuyakhuthazwa ukuba nxa umuntu elesikhwehlela akhone ukunatha lumuthi. Kuyakhuthazwa njalo ukuba enelise ukubala izeluleko ezibhalwe kulelibhokisi.

Isilumo sintshayile namhla ngazama ukuqinisela nganatha isihaqa le Alovera akuzange kusebenze ngize ngacina ngitshela umama lo ongithengele paracetamol ukuze nginathe, ngithe senginathile ngazizwa sengingcono.

umuntu nxa ele flue ulakho ukutshaywa likhanda evaleke empinjeni evaleke emakhaleni kodwa engasebenzisa amaphilisi okuthiwa yi Fabiflue konke lokhu kuyaphela

Ngenxa yemtshina eyezinga elaphezulu sesinanzelela ukuba imithi eyesilungu eyokwelapha isibuya ngendlela ezitshiyeneyo ,lapha sibona iphilisi elibayimayo elicazimulayo

Amaphilisi la okuthwa yilarginine abuya engamatshumi ayisithupha phakathi kwegabha. Wona ancedisa umzimba ngokwengeza izaluleko ezidingeka ngemzimba ngalokho abakuthi ngamanutrients ngesikhiwa.

Nxa umuntu engazizwa ekhwehlela, kuyakhuthazwa ukuba ayethola ikhofisil wona ongumuthi owesikhwehlela, oncedisa ukuba umuntu angakhwehleli kakhulu, ukuze lamaphapho angabi buhlungu.

Omama ababili omunye sehlaselwe ngumkhuhlane wengqondo omunye eduduza omunye wakhe ukuthi ukuthola lowo mkhuhlane akusikho ukuphela komhlaba. Lapha uyabe emkhuthaza lo osegula athathe amaphilisi anathe lemithi ukuze aqede lowo mkhuhlane.

Umama uvakatshele esibhedlela usegumbini likadokotela. Udokotela wesifazana umchasisela ngomkhuhlane ahlangane lawo ngemva kokuhlola lowo mama, uyamncedisa ngokumupha amaphilisi kanye lemithi ukuqeda lowomkhuhlane

Umasigcina imvelo yethu kahle layo iyasigcina kuhle. Njengoba sibona kulo umpikitsha kulezihlahla eziluhlaza tshoko zona ezikhona ukusinika umthunzi ongasivikela ekutsheni ngelanga.

Udokotela wesilisa oyelapha abantwana abancinyane uncedisa umntwana obuye lonina ukuzobona abezempilakahle. Udokotela uyamhlola ukuthi ulawuphi umkhuhlane ukwenzela ukuthi amuphe imithi kumbe amaphilizi okuqeda lowomkhuhlane.

Abantu abahlanu befundela ukutshova ibhayisikili bagqoke impahla zalabo abatshova amabhayisikili , lokhu kubalungiselela ukuthi nxa omunye engafisa ukuthi atshove ibhayisikili ukuze athole imali uyabe eselolwazi oluvuthiweyo ukutshova ibhayisikili njalo eselungele ukungena emcintiswaneni yokutshova ibhayisikili

Umongikazi ogqoke impahla zakhe ezimhlophe encedisa omunye umama okukhanya uthwele umntwana uncedisa ukumunyisa umntwana umongikazi lowu ubonisa umama lowu indlela eyiyo eqondileyo yokumunyisa umntwana.

Udokotela okhangela ngokwelatshwa kwanbantwana. Ubuye ukuzafundisa abantwana kwesinye isikolo esithile. Uyabe efundisa abantwana ngokuqakatheka kokugeza izandla. Lokhu kwenzela ukubavikela emikhuhlaneni eminenginengi.

Kulekilinika entsha evuliweyo elokitshini laseEntumbane. Omama bayakhuthazwa bonke ukuba bahambe labantwana abancane ikakhulu labo abaleminyaka engaphansi kwelitshumi ukuze bayathontiselwa ipholiyo.

Lamuhla esibhedlela okungumntwana kuwuhlabile umkhosi kwawulawula lapha udokotela akade emhlaba khona ijekiseni. Uwuhlabe wavula umlomo wakhanya isilakalaka ekhala kakhulu kutshengisa ukuthi ubesebuhlungwini.

Empilo namuhla bavule iwadi entsha laoho okuzabe kuhlaliswa khona ingane ezibelethwa inyanga zazo zingakakwani. Imitshina yakhona injenge gilasi lapho ababafaka khona abantwana. Bayabe bengani balokhe besesiswini sikamamabo.

Owezempilakahle okhangela ngabantwana abancinyane utshengisa uthando kulabo bantwana abayabe begogekile uyabe ebafundisa njalo edlala labo ukwenzela ukuthi bezizwe bekhululekile labo bantwana

Udokotela owesilisa egqoke impahla zakhe zokuzivikela evale amakhala kanye lomlomo lapha ekhuluma lesinye isigulane ebambe elinye iphetshana. Kukhanya ubuza isigulane ngezibonakaliso ezisemzimbeni wakhe ukwenzela ukuthi abone ukuthi engabe selomkhuhlane noma cha

Odokotela ababili begqoke impahla zabo zokusebenza ezilombala oyisibhakabhaka besebenzisa umtshina wabo wokuhlola amehlo behlola esinye isigulane. Bayabe besihlola ukuthi sihlaselwe yiwuphi umkhuhlane bedinga izindlela zokuthi bengazincedisa njani ukuqeda lowo mkhuhlane osuhlasele isigulane.

Udokotela okhangela ngabantwana abasakhulayo ethontisela omunye umntwana omncinyane ukunye imithi yabantwana iyatshiyana kwesinye isikhathi bayahlatshwa amajekiseni kwesinye isikhathi bayathontiselwa emlonyeni lokhu benzela ukuba babavikele emkhuhlaneni ehlasela abantwana.

Udokotela wesifazana owafundela ukwelapha inhliziyo ubambe umtshina otshengisa umfanekiso wenhliziyo uyabe ekwazi ukuthi umkhuhlane oyabe usuhlasele inhliziyo njalo umkhuhlane wakhona uyelaphwa ngani kumbe usebenzisa waphi amaphilisi.

Umuntu wonke owesifazana uyakhuthazwa ukubana ahambe ayebona udokotela ukuze ahlolwe imvukuzane eyesibeletho kumbe imvukuzane eyamabele ngoba sekubonakele ukuba abantu besifazana abanengi babulawa yileyi imvukuzane.

Umnawami omncinyani ubesithi indlebe yakhe iyaluma ngakho ke ubaba utshitshe wahamba laye kudokotela lapho afike wasebenzisa umtshina wezinga laphezulu ukuhlola ukuthi endlebeni yakhe kulani umnawami uthabe kakhulu ebona lokhu ngoba bekulodoli eceleni.

Lamuhla ngisiya emsebenzini ngibone abafana ababili begqoke impahla ezimnyama bebevale ubuso njalo lamakhanda ngesabile kakhulu ngacabanga ukuthi ngamasela ngakho ngicine ngitshintshe indlela ebengihamba ngayo.

Abantu abagogekileyo abangakwanisiyo ukuhamba bayakhuthazwa ukuba nxa bekwanisa bayenze imsebenzi yezandla etshiyeneyo njengalokhu esikubona kulo umpikitsha. Abesifazane ababili bayenza imsebenzi eyokulima.

Emazweni amanengi asathuthukayo uhulumende ukhuthaza kakhuku mayelana lokukhangela ngokwezempilakahle yabomama labantwana abancinyane ngoba ikakhulu bona yibo abavame ukubanjwa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Eminye imithi kanye lamaphilisi iyabe ufuna indawo eyabe iqanda kakhulu. Kungakho emakhemesi sebathenga imitshina okuthiwa ngamafiriji le esebenzisa amagetsi, abayifakela imithi leyo ukuze ihlale isendaweni eqandelelayo.

Ikhemesi ephakathi kwedolobho icecisiwe ifakwe ikhabothi eliyabe lingelegilasi ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubona imithi kanye lamaphilisi ayabe ethengiswa kuleyo khemesi.

Ekhemisi kuyabe kugcwele imithi kanye lamaphilisi amanengi abakusebenzisa ukwelapha izigulani, leyo mithi kanye lamaphilisi bayihlalisa emakhabothini ayabe elombala omhlophe leyo mithi iyabe isemabhokisini aaybe ebhaliwe ukuthi lowo ngumhlobo wuphi njalo usebenzani.

Amakhemisi amanengi ayabe ependwe ngombala omhlophe ,indawo le bayabe bengafuni ukuthi ibelengcekeza ngoba kulapho okuthengiselwa khona amaphilisi abantu abelemikhuhlane.

Izindawo ezinjengamakilinika amakhemesi kanye lezibhedlela ziqakathekile ukuthi zifakwe izamende ngaphandle lokhu kwenzelwa ukuvikela emikhuhlane ethile engahlasela ngabantu lapho behamba bephakamisa uthuli ngoba yindawo eziphithizela kakhulu ngabantu.

Ezibhedlela lamakilinika kanye lamakhemesisi kuqakathekile ukuthi abe lamabhakane ayabe etshengisa ukuthi lesi yisibhedlela kumbe leyi yiklinika lokhu kunceda abayabe beqala ukufika endaweni bedinga usizo lwempilakahle.

Amakilinika amanengi ukuze ayenelise ukuvula iminyango yawo abantu benelise ukungena kuyabe kulehlanganiso ezithile eziyabe zincedisa ngemali ngakho nxa befaka amabhakane bayafaka amabizo alezozihlanganiso eziyabe zincedisa leyo kilinika ukuthi iyenelise ukusebenza.

Ikhemisi Esesigabeni sethu ayilahli uhle uyibone ngombala wayo omhlophe nke njalo ilebhakane elikhulu elibhalwe kababia famasi uhle ubone ukhatshana isiphambano esilombala oluhlaza okutshengisa ukuthi nansiyana ikhemisi yakithi

Iklinika okuthiwa yiSangwa elenkalakatha yebhakane lelo bhakane libhalwe ibizo leklinika njalo kufanekiswe umfanekiso otshengisa odokotela kanye lezikhali ezisetshenziswa ngodokotela libhaliwe lezihlanganiso ezincedisa ukuthi iklinika leyi iphumelele njalo futhi ibe isebenza

Ngokuza kwabelungu amaphilisi kanye lemithi sokuhlala kufakwe phakathi emabhokisini kumbe emagabheni atshiyeneyo lawa mabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo lalawo maphilisi njalo kulephetshana eliyabe liphakathi eliyabe likuncedisa ukuthi uwanatha njani lawo maphilisi

Imithi yesikhiwa ikakhulu amaphilisi avame ukutshiyana lemithi yesintu. Wona adinga indawo enhle lapha abekelwa khona njalo kulamanye amaphilisi angahlanganayo angafanelanga ahlale eduze la duze.

Namuhla bengitshaywa likhanda. Ngisuke ngahamba efamasi ngayadinga umuthi ukuze ikhanda liphole kodwa ngithe ngifika khonale bangitshela ukuba ngifanele ngiye esibhedlela ngoba abakwanisi ukungithengisela umuthi ngingelancwadi kadokotela.

AmaFamasi yindawo okutholakala khona imithi etshiyeneyo eyabesilungu. Elakhona ukwelapha nxa umuntu engezwa kuhle. Kuyakhuthazwa ukuthi ethenge imithi emaFamasi.

Indawo ezinengi ezitshiyeneyo zilamagedi njalo kulawamagedi sihlangana lamapholisa, amapholisa wona ayenza umsebenzi wokukhangela wonke ongenayo lophumayo ukuze kungabi labantu abatshontshayo.

Namuhla umngane wami uSethukile ungihambise kweyinye ifamasi entsha evuliweyo edolobheni bengingakwazi ukuthi ifamasi leyi iyathengisa imithi ehlangeneyo eyesintu kanye leyesikhiwa njalo imithi yonke itshiphile ngithabe kakhulu ukubona lokho

Ababona ngezemithi kanye lama pharmacy abakahulumende namuhla bafike elokitshini lethu bavala ama pharmacy amabili bathi ama pharmacy la avulwa ngokungekho emthethweni njalo indawo lapho abagcinela khona imithi ayila mvunyelo yokuthi ifakwe imithi

Efamasi kutholakala imithi etshiyeneyo kutholakala imithi enjengo yokukhwehlela, eyamazinyo, eyamehlo. Efamasi siyakwanisa njalo ukuthola isepa ezitshiyeneyo ezokugeza kanye lamafutha.

Namuhla kule"pharmacy" entsha evuliweyo. Ngibone abantu belidwendwe bemelele ukuba bangene phakathi bethenge imithi etshiyetshiyeneyo. Abasebenza phakathi bebegqoke impahla ezinhle kakhulu. Lami ngize ngafisa ukuthi ngingene phakathi.

Sekubonakale ukuba kulamakapani amanengi athengisa amaphilisi awokwelapha okungekho emthethweni. Ngakho ke kuyakhuthazwa ukuba abantu nxa bedinga imithi yokwelapha kumbe amaphilisi, bahambe ezibhedleleni kumbe bahambe kumafamasi avunyelwe nguhulumende.

Ngihambe efamasi ngisiyadinga amaphilisi ekade ngiwathunywe ngumalumekazi. Ngithe ngifika khona bangitshela bathi abangeke bangithengisela lawo maphilisi ngoba ngingelancwadi kadokotela, kumbe ngibuye laleso sigulane ngoba abawathengiseli umntwana omncinyane onjengami.

Edolobheni sihlangana labantu abanengi abatshiyetshiyeneyo abazokwenza imisebenzi eminengi etshiyeneyo njalo. Abanye basebenza ezitolo, abanye basebenza phandle ukuthengisa, abanye basebenza ukuthwala abantu bebasa endaweni ezitshiyeneyo.

Sokutholakale ukuba kulegcikwane elimemethekayo eselibulale abantu abanengi. Ngakho ke abazempilakahle ababona ngemithi yokwelapha abantu basebenza gadalala emini lasebusuku ukuze bathole umuthi wokukhona ukuqeda leligcikwane.

Imithi efana leDaprofophini khuramol Tatomol siyakhuthazwa ukuthi sihambe efamasi siyiyithenga, singaphonguthenga endleleni kodwa emafamasi khona bezasabela ulwazi ukuthi siyisebenzise njani.

Ikhabothi le isitshengisa amaphilisi amathathu atshiyeneyo awobo hlobo lwe Aspirin , Nugrel le Nepin wona asebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini abayabe begula.

Abezempilakahle babuye begqoke izikipa ezilombala omhlophe besiza emkhankasweni lowu abakade befundisa mayelana lomkhuhlane wokukhwehlela osuvukile kulezinsuku bathe abantu badle kakhulu amalemon njalo banathe kakhulu amanzi atshisayo.

Emkhankaseneni oyenza ngabezempila kahle, abezempilakahle bafika beqakathekise ngokugezea izandla abantu bayathi bengahlali phansi baqala ngokugeziswa izandla ukwenzela ukuthi bengabi lama jemuzi bathi lokhu bakuyenzela ukubavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo

Nxa abezempilakahle bephuma besiyayenza imikhankaso bayabe befundisa abantu ngomkhuhlane othile njalo kuleyo mkhankhaso abantu bayabuza nxa bengazwisisi njalo bayaphinda banikezwe lethuba lokuthi bahlole ukuthi abalawo yini lowo mkhuhlane.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bebogeza izandla kungakho bona ezibhedlela lasemakilinika kuyabe kufakwe amabhakede kanye lesepa okuyenzela ukuthi umuntu nxa efika esibhedlela ahle afike ageze izandla ukwenzela ukuthi amagerms engabi ewathwele ahle awaqede.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso befundisa abasakhulayo ngezidakamizwa ngakho bebakhuthaza abasakhulayo ukuthi bengasebenzisa izidakamizwa ngoba zilobungozi bafundisiwe ngobungozi bokuthatha izidakamizwa.

Udokotela wesifazana kanye lowesilisa besigumbini labo elithi becasisela omunye umama obuye lomntanakhe ukuzohlolwa bayabe bencedisana becasisa ngalokhu abayabebehlangane lakho ngemva kwokumhlola.

Abahlola abantu abenza imidlalo etshiyatshiyeneyo namhla babuye enkundleni yebhola. Lapho abantwana akade bedlala khona imidlalo etshiyetshiyeneyo. Abanye kade besenza imidlalo yokugijima, abanye besenza imidlalo webhola. Bafikile labo abezempilakahle babuye lesikali lapho kade belinganisa wonke umuntu ukuthi babekwazi ukuthi engabe esinda okunganani.

Namuhla isigaba sonke besithe gwaqa enkundleni lapho okudlalelwa khona ibhola eNkayi. Abezempilakahle bebuya bezobafundisa ngokuqakatheka kokuhambisa abantwana ezibhedlela ngoba sebenanzelele esigabeni abanengi abahambisi abantwana esibhedleleni.

Emhlanganweni namuhla lo okade usesigabeni sethu oyenzwe ngabezempilakahle, besikhuthazwa ngokuqakatheka kokuhamba sisiya esibhedlela sisiya bona udokotela, hatshi ukutshona sihamba enyangeni kuphela.

Abezempilakahle ezweni jikelele bayakhuthazwa ukuba bephume phandle beyohlangana labantu ukuze bebafundise okutshiyenetshiyeneyo mayelana lempilakahle. Lapha sibona beyenza so, behlangana labantu bebafundisa.

Oweze mpilakahle uhlangana lomphakathi ebafundisa ngokuqakatheka kokuhamba besiyabona odokotela ukuze behlolwe ukuze bengahlali lemikhuhlane abangayaziyo kodwa bephangise ukuyolapha nxa belayo.

Abafundi abe yunivesithi namhla bahambe enkundleni yebhola lapha akade belomkhankaso wokufundisa ezinye izifundi kuleyo yunivesithi mayelana lezempilakahle. Babafundise izinto ezinengi kakhulu okugoqela ukugcina kahle umzimba kanye lokuyenza ukugijima ukuze umzimba utshone uqinile.

Abezempilakahle yemhlabeni welizweni lase Africa jikelele bahlangene ngomnyaka ka2023 eKigali, lapho bexoxisana ngemtshina yaphezulu ebona ngezempilakahle ebantwini be-Africa.

Umpikitsha lo utshengisa abantu abayisithupha, abasesenku.....abasenkundleni yezokugijima. Ababili abasesandleni sokudla ekucineni ngabantu besifazana. Oyedwa....

Kuthange abezempilakahle bayenze umkhankaso lapho akade befundisa khona abasakhulayo ngocansi. Bonke akade behambile kulowo mkhankaso baphiwe izikipa ezilombala olithanga. Babuye bejabulile bechasisa lokho abafundiswe khona.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso lapho abakade befundisa khona amajaha lamantombazane ngendlela zokuthola abantwana. Bakuthaze amajaha lamantombazana ukuthi nxa bengakathathani kumele bebe bezivikele njalo bathe nxa abantu sebelungele ukuthi bengathola abantwana bavakatshele abezempilakahle bayethola ulwazi oluqondileyo.

Ubaba lomama abakhanya behlekelela bejabulile labo bantu kukhanya bayathandana abantu laba nxa sebezimisele ukuthi sebezathola abantwana kuqakathekile ukuthi bayevakatshela abezempila kahle ukuze bahlole imikhuhlane njalo bachasiselwe ngezindlela ezinengi zokuthola izingane

Omama ababili. Omunye uthwele umntwana omncinyane, omunye uthwele umntwana omncinyane. Kukhanya labo bantwana ngamaphahla. Umama wabantwana ukhanya uyajabula ngokubathola labo bantwana .Abezempilakahle bayakhuthaza omama abayabe sebeqedile inzalo ukuthi bebuye ezibhedlela bezofundiswa ngezindlela zokuzivikela ukuthi bengazithwali.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso. Umkhankaso wamantombazane, kumkhankaso lowu babafundisile mayelana lokuthomba. Babachasisela ukuthi kuyini ukuthomba njalo babanika izincediso abangazisebenzisa nxa sebethombile.

Ijekiseni okuthiwa yi Depro vera. Leyo jekiseni isetshenziswa ngabomama. Leyo jekiseni ngeyokuthi umama engazithwali. Iyahlatshwa ngabezempilakahle ezibhedlela.

Abesifazana namuhla bebesemgwaqweni. Belwela amalungelo abo, abantu besifazana.. Ikakhulu nxa sekuthiwa abantwana abangamankazana, nxa sebefike iminyaka ethile, bangayi esikolo.

Izithelo ezidliwayo zitshiyetshiyene. Kugoqela amabhanana, i orenji, inantshisi, uxakuxaku, umviyo, umnyi umtshwankela kanye lokunye okunengi.

umakhelwane wethu okade ezithwele ubelethile namuhla ubelethe ingane ezintathu ngakho ke siyajabula kakhulu ubelethe ngoba kuhle akazange wahamba wayasikwa kumbe wabeletha nge operation kodwa ubelethe kahle

Iqula elabodokotela abalitshumi lanye, lizabe likhona emphakathini enkudleni yasetrade fare lizofundisa abantu mayelana lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo eyecansi ngakho ke siyakhuthazwa sonke ukuthi sifike kuleyo ndawo sizofunda.

Imikhuhlane yocansini minengi njalo igoqela igcikwane le HIV and AIDS ngakho ke kuyakhuthazwa ukuba nxa abantu bethandana, bakhone ukuya esibhedlela bayohlolwa lelogcikwane.

IMWANGE HIV/;AIDS TASK FORCE, bacela umphakathi wonke ukuthi beze bazebafundisa ukuthi bangaphila njani legcikwane leli. Lokuthi bangaphila njani lalabo abalalo.

Omama. abazithweleyo bayakhuthazwa ukuba bahambe bayehlolwa igcikwane le HIV and AIDS. Ukuze bengakwanisi ukunika umntwana lo abamthweleyo osesiswini . Bayakhuthazwa njalo ngaskhathi sonke ukuthi bahambe bayebhalisa emakilinika ukuze udokotela abahlole .

Kusukela kumnyaka ka2012 kusiya komnyaka ka2022, siyatshengiswa ngalelibhakane ukuba inani labantu abesifazana ababelethayo seliyehla .Lisukela kumakhulu amane. Lisiya kumakhulu amathathu.

Abadlala imidlalo etshiyeneyo nxa kuse mncintiswaneni kuyabe kulemota yabezempilakahle. Leyo mota iyabe iseduzane ilindele labo abazalimala . Bayathi sebelimele bababafaka kuleyo mota behambe bebancedisa bebahambisa esibhedlela.

Omunye umuntu owesilisa odlala imidlalo lapho ezelula imizimba ehleli phansi ebambe unyawo lwakhe lapho eyelula amathambo akhe ukwenzela ukuthi elungiselele umdlalo oyabe uzalandela.

Abadlala imidlalo kuqakathekile ukuthi nxa bezelula imizimba bathwale ibhodlela labo lamanzi lokhu kwenzela ukuthi ngesikhathi umuntu egijima angazizwa ephela amandla njalo kuyamkhathalisa kuyamele anathe kakhulu amanzi

Umuntu angalimala unyawo abezempilakahle bakunika isigodo. Leso sigodo siyabe silesibambo esizakuncedisa ukuthi umuntu yenelise ukuhamba endaweni. Lokhu kuyabe kuyenzela ukuthi akaphumuze inyawo angazithwalisi nzima nxa zisalimele ukuze azinikeze iskhathi sokuthi zibe ziphola.

Owesilisa odlala imidlalo ethile, egaqe ilembu lukuziyesula. Kukhanya ebeziyelula umzimba enatha amanzi ngemva kwokugijima njalo eziyelula umzimba. Lokho okwenzela ukuthi athole amandla emzimbeni.

Udokotela wathi umuntu angahlali engelawo amabhaditshi amancinyane angama 'premium Fabric strips'. Lawa ayanceda kakhulu nxa ungalimala ukhatshana lesibhedlela kumbe ikilinika kumbe ikhemesi . Kungako kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale ewathengile lawo mabheditshi.

Isincediso esisetshenziswa ngumuntu nxa elimele intamo. Leso sincediso senzelwa ukuvikela intamo ukuthi ngesikhathi ilimele ingabi isebenza kakhulu, njalo kuyanikeza ithuba lokuthi iphole, ingakhathazeki intamo.

Odokotela labomongikazi bayafundisana ukuthi umuntu nxa engavakatshelwa yisigulane esiyabe silomkhuhlane onje bayancedisana ukuthi wonke umuntu abe lolowazi ukuthi usibhamba njani kumbe usihlola njani lesi sigulane.

Abadlali abadlala imidlalo etshiyeneyo bakhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi badle ukudla okwakha imizimba okufana lezithelo kanye lokunye okulinywa ezivandeni lokhu kwenzelwa ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile njalo ivikelekile emikhuhlaneni eminenginengi

IAtheletic tape yona isebenziswa yilaba abayenza imidlalo yokugijima ukuze bakhona ukubopha amadolo abo .Ukuze imisipha ingathanqi nxa lapho begijima kumbe besenza into ebuhlungu.

Namuhla omunye ubaba okade ehlezi emgwaqweni enabile, unyathelwe yimota waqamuka izandla kanye lenyawo zonke. Akwazakali ukuba yikuyini okwenze lubaba ahambe ayehlala emgwaqweni. Abantu bacabangela ukuthi ugula umkhuhlane wengqondo.

Siyakhuthazwa ukuba isikhathi sonke sinathe amanzi ngoba amanzi ngokwawo angumuthi emzimbeni ayelapha ngakho ke ngesikhathi sonke kumele sinathe amanzi ahlanzekileyo ukuze singatholi imikhuhlane le ebuya ngokunatha amanzi.

Abezempilakahle ikakhulu labo odokotela abakhangela abayenza imidlalo etshiyeneyo enkudleni ezitshiyeneyo bayakhuthazwa ukuba babe lesikhwama lapho abafaka khona yonke into edingekayo ukuze beyelaphe labo abagijimayo.

Kulekhampani elungisa imitshina etshiye tshiyeneyo bayalungisa umtshina wona wokukhanyisa emzimbeni balungise umtshina wokukhangela amathambo balungise njalo imitshina etshiye tshiyeneyo

Amanzi ngokwawo angumuthi empilweni zabantu. Yikho abezempilakahle besikhuthaza ukuba kakhulukhulu sitshone sinatha amanzi. Sibona owesilisa onatha amanzi ukuze ehlale umzimba wakhe uhlanzekile.

Umzawami oyinkazana uyenza umdlalo wokugijima futhi lumdlalo uyamncedisa kakhulu ekugcineni umzimba wakhe uhlanzekile njalo uqinile. Uyathanda ukuvuka ekuseni esiyagijima emgwaqweni. Uyabe efake ama"ear phones" endleleni elalela u"music".

Abazempilakahle bayasabela ukuba sigcine imizimba yethu, ngokwenza imidlalodlalo etshiyeneyo. Eseluka impilo yethu,

Ngokuza kwemitshina okuthiwa ngama computer kulezo isuku sokwabalu kulaba abayabe bekhatshana lesibhedlela sungakhona ukuxhumana lodokotela komunye umtshina oyi computer lapho elizakhulumisana udokotela akuchasisele ukuthi ungasebenzisa njani umtshina othile

Izincediso ezisetshenziswa ngoDokotela ama computer kanye lomtshina wakhe awusebenzisa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Lo mtshina uyabe ulensimbi ayifaka emzimbeni wesigulane, ebesefaka ezinye insimbi endlebeni ukuze azwe ukuthi inhliziyo itshaya ngendlela eqondileyo noma cha.

i telemedicine isisize kakhulu abantu ngapha eNkayi ngoba abantu sebelakho ukuxoxisana lo dokotela besebenzisa umakhala ekhukhwini ekwanisa njalo ukubatshela lokungaba layela ukuba bangasiliswa njani emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo

Namuhla ibandla elikhulu elizweni linikezwe isibhedlela esekhanya umtshina omkhulu owokuhlola amehlo ngakho ke bebekhuthaza ukuba bonke abagula ngamehlo babuye bazohlolwa.

Itechnology iyancomeka kakhulu sokulemitshina eminengi etshiyetshiyeneyo egoqela lo okhangela ukuthi umzimba womuntu utshisa kanjani ekhangela itshukela emzimbeni womuntu kanye lalowo okhangela ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya njani.

Umuntu ulakho ukuthola usizo lukadokotela ngomakhala ekhukhwini. Kodwa kusenjalo siyakhuthazwa ukuba ngesikhathi sonke sihambe siyebona ezibhedlela odokotela besihlole ngamehlo.

Nxa izulu lisina izihlahla zeganga ziyabe ziluhlaza tshoko. Inkomo lembuzi kanye lezifuyo zonke ziyabe zithabile ngoba ukudla kuyabe kukunengi kanye lezithelo zeganga ziyabe zikhona ezibalisela umviyo, umtshwankela kanye lokunye okunenginengi.

Namuhla sihlakula emasimi ugogo ungitshengise esinye isihlahla akade ngicabanga ukuthi lukhula .Uthe esintwini ngumuthi osebenzayo kakhulu okokuthi umuntu engageza ngawo uba lenhlanhla. Ngihle ngathabela phezulu ngawuthatha ngawugcina , ngathi ngizageza ngawo ngibe lenhlanhla lami.

Ibilebile siyalilina engadini zethu. Lona lisebenza okutshiyeneyo emzimbeni. Liyakwanisa njalo ukubulala inyongo nxa umuntu engalithatha nxa elayo. Kanye njalo liyafakwa esitshebeni.

Imvelo uma siyigcina kahle layo iyasigcina kahle. Iyasinika ukudla, kanye lomoya esiwuphefumulayo. Ngakho ke siyakhuthazwa isikhathi sonke ukuthi uma sikhangela isihlahla sinakekele lemvelo yethu esihlala kuyo.

Izulu siyalithanda njalo siyalijabulela uma lisina ngoba siyenza impilo yethu ibe luhlaza tshoko njengalokhu esikubonayo. Kodwa lingabalinengi kakhulu njalo lisuka libhidlize izindlu njengalokhu esikubonayo.

Ikhona eminye imithi yesintu esebenzisa ukulapha izikhumba leyo mithi iyayenza ijwabu licazimule njalo litshelele liyabe liqeda ubuhlungu bokuwoma kumbe amabalabala ayabe eyenze isikhumba sibe mhlophe.

Inhlanganiso okuthiwa yiforever isiyenza imithi okufana leshampoo. Leyomithi igcotshiswa emakhanda ukwenzela ukuthi inwele zikhule eqondileyo iphinde ibelemithi egcotshwa emlonyeni. Leyomithi iqeda ukudabuka okuyabe kusemlonyeni.

Inhlanganiso okuthiwa yiforever ilomuthi okuthiwa yialoe vera gel. Leyi aloe vera gel ungayinatha iyanceda kakhulu ukuqeda imikhuhlane eyabe iphakathi kwesisu njalo lowomuthi ungawuhlalaisa endaweni eqandelelayo ukuze uhlale uqandelela njalo ungaboli.

Inhlanganiso eyenza imithi yesintu isiyenza imithi eyelapha izifo zabantu, leyo mithi iyabe isemambodleleni athile njalo iyabe ibhalwe ukuthi moisturizing skin oil , le iyanceda kakhulu nxa ulesikhumba esiyabe sesiwomile silemzilazila emhlophe engapheliyo

Izolo ugogo ubegcwalise imithi yakhe yesintu bekulamaluba atshiyeneyo kulezihlahlakazana ezithile. Eminye imithi ibisifakwe emadiweni amancinyane isilungelwe ukuthi icholwe ibe isifakwa emabhodleleni awo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bengakhojlwa lapho abavela khona. Ngokuza kwemithi yabelungu, abantu bengakhohlwa ukuqakatheka kwemithi yesintu ngakho kulezinsuku kulelanga elafakwa eceleni, lelilanga bayabebexoxisana befundisana imithi yesintu.

Izihlahla ezinengi ezegangeni, zilakho ukusinika ukudla, okutshiyatshiyeneyo. Kanye lokulungisa imithi eminengi, engancedisa ekwakheni imizimba yethu. Ngakho ke siyakhuthazwa, ukuthi ma sibona lezizihlahla ezitshiyeneyo. Sibe lesifiso sokudinga ulwazi ngaphezulu kwalo, ukuze sibekwazi ukuthi singatholani okungasisiza kulezizihlahla.

Abadala baqinisile nxa besithi ukufunda akupheli njalo kuqakathekile, namuhla ngifunde ukuthi sokukhona imithi encedisa umuntu ukuthi acabange kahle njalo abelengqondo ezikhaliphileyo ngimangele kakhulu, ngempela ukufunda akupheli.

Omama bayakhuthazwa ukuba benike abantwana uchago ngoba lona uchago luyanceda emzimbeni, kulochago olutshiyeneyo uchago olungamanzi lochago oluyimpuphu kodwa kukhuthazwa kakhulu ukuthi bebanike uchago olungamanzi.

Imithi ilemisebenzi etshiyeneyo empilweni jikelele zabantu eminye yakhona siyisebenzisa njengokudla eminye yakhona siyisebenzisa njengomuthi yokwelapha izeluleko ezitshiyeneyo empilweni yabantu.

Ilemoni yisithelo esibabayo ,kodwa silakho ukusisiza emzimbeni ngezinto ezinengi ,silakho ukuncedisa khona kulabo abakhwehlelayo, uyakwanisa ukusifaka phakathi kwetiye njengalokhu esikubona kulowu umfanekiso

Amaluba ayenza imisebenzi eminengi empilweni, njalo atshiyetshiyene. Kulamaluba esiwasebenzisa ukutshengisa uthando, kulamaluba esiwasebenzisa emtshadweni kube lamaluba esiwasebenzisa nxa kulemfa.

Umama wangitshela wathi kudala bona besakhula babesebenzisa isihlahla esomhlehla ukuxhubha ngaso amazinyo. Uthi besebenzisa lesi sihlahla amazinyo abo ayemhlophe nke. Ngakho ke lami ngokuthanda izinto ngahamba ngayadinga lesisihlahla ngaxubhi amazinyo.

Amaphilisi awesilungu esiwanathayo avela ezihlahleni zemvelo. Njengalokhu sikubona iForever focus yalungiswa yizihlahla zemvelo. Yona isincedisa engqondweni.

Idelele liyisitshebo, lona liphekwa ngamanzi abilisiweyo umuntu abesefaka isoda phakathi. Idelele litshiphile njalo liyakwanisa ukuba ngelentanga kumbe kube ngelamahlamvu

Amagabha lamabhodlela alemisebenzi etshiyetshiyeneyo empilweni zabantu. Lapha sibona amagabha lamambodlela esebenza ukugcinela khona imithi yesintu eyiyona esilisa abantu.

Amapholisa asazise isigaba sonke ukuba ozatholakala equma isihlahla uzabotshwa ngoba sekunanzeleleke kakhulu ukuba abantu bahamba egangeni besiyagamula izihlahla kodwa akula loyedwa obuyelayo esiyahlanyela isihlahla.

Iganga leli lilezihlahla ezitshiyeneyo ezimbalwa. Kulezihlahla ezimhlophe, kule zihlahla eziluhlaza. Zonke lezi izihlahla ziyasebenza ukwelapha abantu ngemithi yesintu.

Abalolwazi ngemithi yesintu abafana labo gogo labo khulu sebayenza amavinkili lapho abathengisa khona imithi yesintu, bayakuchasisela ukuthi lowo muthi usebenza njani, njalo leyo mithi ithengiswa ifakwe emambodleleni amancane

Kulaba abayabe bekhatshana esibhedlela sebengasebenzisa imithi yesintu. Imithi yesintu sebengayenza ngamaluba, ngotshani kumbe ngezihlahlakazana. Lokhu kwenzelwa ukuthi bengathwala nzima begcina umuntu egula kakhulu ngenxa yokuthi uyabe ekhatshana lesibhedlela. .

Inhlanganiso ezenza imithi yesintu sezathatha inyatheli lokuthi zihlanyele izhlahla Kanye lotshani kumbe amaluba abawasebenzisa nxa besenza imithi yabo yesintu lezi kuyabe kuyisivande esikhulu njalo kuyabe kulamanzi okuthi bethelele zikhule ngendlela eqondileyo besebezisebenzisa ukwenza imithi kumbe amaphilisi atshiyeneyo

Imithi yesintu layo isifakwa emambodleleni atshiyeneyo. Abantu bengachola amaluba kumbe amahlamvu bayayifaka embodleleni besefaka iphetshana lokuthi ngumuthi wani kwenzela ukuthi kubelula nxa uwusebenzisa lo muthi.

Abantu sebesenzisa imithi yesintu kanye lemithi yesilungu. Abalolwazi bangabona isihlahlakazana kumbe utshani abalutho ukusigeca besithathe leso sihlahla ngoba bekwazi ukuthi selapha imikhuhlane ethile.

Njengoba inengi labantu kulezi nsuku selihlala amadolobheni .Abanengi sebefaka izivande .Kulezo zivande yikho lapho asebehlanyela khona imithi yesintu etshiyeneyo .Lokhu kwenza kubelula ukuthi beyithole lapho nxa sebeyifuna.

Isihlahlakazana esincedisa nxa umuntu engalimala, lesi sihlahlakazama ungasithatha usichole usiwomise siyanceda kakhulu nxa umuntu elezilonda ezingapheliyo emzimbeni .

Intolwane ngumuthi ocholwayo ube yimphuphu ubusufakwa emanzini, ube usunikwa umuntu ukuthi anathe. Wona usebenza ukukhipha umoya esiswini kodwa kuyakhuthazeka ukuba umuntu enganathi kakhulu lowu muthi ngoba kungacina kumlimaza njalo esiswini.

Abadala babeselapha imikhuhlane etshiyeneyo ngemithi yangeganga kanye lezihlahla zangeganga kungakabi lamaphilisi kumbe imithi yezinga langaphezulu kodwa siyakhuthazwa ukuba nxa sisebenzisa leyimithi sibelolwazi layo.

Izihlahla ziluncedo olukhulu kakhulu ebantwini, ziyasinika ukudla kanye lokusinika umoya esiwuphefumulayo. Ngakho kuyadingeka ukuba ngesikhathi sonke sikwanise ukunakanela imvelo yethu yona esigcinayo.

ELupane kulabantwana abathathu abafileyo ngemva kokuba umama wabo ebanike umuthi wokunatha esithi ubefuna ukuthi bakhiphe inyongo ngoba bebekhala ngesisu. Kutholakale ukuthi ubanike umuthi lowu waba mnengi kakhulu bahlanza kakhulu baze bacina besiyafela esibhedlela.

Emakethe namuhla ngize ngihambe lomama, ngibone izinto ezitshiyetshiyeneyo. Ngibone imbambayila, indumba, amagwili, imibhida. Kanye lamatemba. Ngithabe kakhulu ukuba umama uhambe lami namuhla emakethe.

Izihlahla ziqakathekile empilweni yethu ngoba ezinye zisinika ukudla ezinye zisinika umthunzi. Kodwa siyakhuthazwa ukuba ngesikhathi sonke sinakanele ukuba izihlahla lezi azikho eduzane lezindlu zethu.

Lomalumekazi sihambe kweyinye inyanga yesifazane , sifike kuleyonyanga yasinika omunye umuthi , umuthi lo ubusucholiwe Kade kodwa kungamahlamvu akade ekhanya esewomile , angizange ngaba kwazi ukuthi yisihlahla bani esicholiweyo kodwa uthe usisebenzisa ukukhipha inyongo emzimbeni

Abezempilakahle bayakhuthaza uzulu ukuba nxa lapho bengezwa kuhle bangabe belokhu beqina besebenzisa imithi yesintu kodwa begijimele behanbe ezibhedlela ukuze beyehlolwa ngabodokotela baphangise ukuthola usizo.

Namuhla ngibone omunye umama esiyakukha isihlahla se alovera ngabe ngimbuza ukuthi yena usisebenzisani, Uthe yena uyasebenzisa ukugcoba ebusweni ukuze aqede ubuphaziphazi obuphakathi kobuso bakhe. Lami ngihambile ngayasikha lesisihlahla.

Namuhla ngibone isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Ngithabe kakhulu ngoba ngijwayele ukubona izihlahla ezilamahlamvu awomileyo .Umama uthe kulezinye izihlahla ezilamahlamvu abomvu. Ngiyafisa ukuzibona.

Namuhla iphephandaba belikhuluma ngomama owathenga isihaqa komunye ubaba okade ethengisa imithi yesintu wanatha wahlanza kakhulu waze wacina esehanjiswa esibhedlela ngakho ke kuyakhuthazwa ukuba abantu bengasebenzisi imithi yesintu abangayaziyo.

Namuhla ngibone ugogo ohlala endlini engaphetsheya kwethu ethelela amafulawuzi. Amafulawuzi akhe mahle njalo aluhlaza tshoko kukhanya uyawathanda amafulawuzi lumama yikho ewathelela isikhathi sonke. Umamathekile lapho ngimncoma ukuthi wenza umsebenzi omuhle.